Kuqakathekile ukuthi abantu behambe esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni ukuze bevikelwe emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Kukhona owesilisa omileyo obambe iqolo. Umama uhlezi uphethe umntwana kukhanya bembambe isandla okutshengisela ukuthi bengabe befuna ukumhlaba.

Umkhuhlane osuhluphile elizweni. Abantu bezempilakahle sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane .Ezandleni bayabe bqgqokile amagilovisi.

Owesilisa omileyo ogqoke kuhle kakhulu ugqoke ibhatshi omnyama phezulu wagqoka magogorosi. Eceleni kwakhe kukhona amagilasi okunatha amanzi njalo kwelinye icele kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe ngemuva.

Inkazana ikhanya ihlekelela kakhulu njalo ilukile ekhanda, iqgoke okulombala omyama, ikhanya ibambe amapads amanengi asetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini.

Umuntu wesilisa ohlezi phansi kukhanya usekhulile ekhanda selenwele ezimhlophe. Kukhona njalo owesifazana okhanya ehlaba ukhulu lowu ijekiseni engalweni. Ukhulu ugqoke imask

Abantu bezempilakahle kukhanya behlola umama iBP., njalo ugqoke amagilovisi ezandleni. Kukhona abanye abamileyo. Abagqoke izikipa, ezilombala omhlophe phezulu.

Umfanekiso womuntu okhanya esikha amanzi ulesigubhu esilombala olithanga ugqoke isikipha esilombala esiluhlaza ngemuva kwakhe kukhona amabala abhaliweyo njalo kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Ukhona umkhuhlane osuhluphile elizweni. Abantu bayabe belunywa esikhumbeni. Unganwaya, ube usuphuma amaqhubu, amakhulu, ayabe elamanzi. Kuqakathekile ukuthi abantu begijimele esibhedlela. Bayethola usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela bezivikele begqoke impahla ezizabenza bengabambi imikhuhlane ezandleni lapha begqoke njalo ama gilovisi emakhaleni bevale kanye lasemlonyeni. Njengobaba bese lapha izigulane ezibuya zibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana ababili abakhanya ukuthi basemgodini bazokukha amanzi kukhona izigubhu ezilombala olithanga phansi lapha ukhona omunye okhanya ukuthi uyakotshoza ngemuva kukhona utshani obukhanyayo lezihlahla eziluhlaza .

Abezempilakahle ngesikhathi sonke, bayaxwayisa abantu ukuthi nxa beqeda ukusebenzisa izambuzi begeze izandla. Loba sebesiyakudla begeze. Bangaqeda ukudla, begeze, ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminengi, etshiyeneyo.

Owesifazana okhanya ezokukha amanzi. Eceleni kwakhe kukhona izigubhu ezilombala olithanga. Ngemva kwakhe kukhanya izihlahla ezinengi eziluhlaza.

Abantwana abakhanya bevule impompi ephuma amanzi. Kukhona amabhakede amhlophe abakhelela ngawo amanzi. Ngemuva kwabantwana laba kukhona izihlahla ezikhanyayo, njalo babukeka bejabulile bayabobotheka.

Abantwana abanengi abagqoke amayunifomu, kukhona amatafula amabili njalo kukhona okubekwe phezu kwamatafula. Abantwana abanye kukhanya bephethe amankomitsho ngemuva kwabantwana kukhanya izintaba lezihlahla eziluhlaza.

Abantu abakhanya besemgodini lapho okukhiwa khona amanzi, kukhona izigubhu ezinengi phansi ezilombala olithanga ezinye, njalo ngemuva kwabo kukhona amatshe amakhulu kanye lezihlahla eziluhlaza.

Umuntu wezempilakahle omileyo phambi kwabantu abanengi abahleziyo njalo yena ugqoke ijazi elimhlophe wathwala ibhuku elilombala omnyama kwesinye isandla uthwele imayiki okukhanya ukuthi uyakhuluma. Abantu bahlezi balalele.

Abantu abanengi abesilisa labezifazana kanye labantwana bakhona kulindawo abamileyo kukhona umgodi lapha abantu abakha khona amanzi njalo kukhona izigubhu ezilombala olithanga kukhanya umntwana ekhelela amanzi.

Omama abakhanya besemgodini kukhona umama obambe ibhakede njalo uqhiyile ikhanda, ababili bakhanya bekotshoza ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa Kanye labesifazana , abesilisa abanengi bagqoke amasudu babukeka bebahle njalo bahlanzekile, muva kwabo kukhona amabala abhaliweyo amhlophe.

abantu bezempilakahle abanengi abahleziyo abesilisa kanye labesifazana kuqakathekile ukuthi nxa sokulomkhuhlane osumemethekile elizweni abantu bezempilakahle behlale phansi befake imibono etshiyeneyo ukuze besize abantu emkhuhlaneni

Abantwana abancane abagqoke okumhlophe phezulu njalo ukhona omunye ogqoke okulombala obomvu. Abantwana laba kukhanya bephakamisele amaphetshana phezulu amhlophe. Eceleni kukhona umuntu omileyo labo wesilisa.

Abantu abahlanu abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Abantu laba ngabezempilakahle, kukhanya ukuthi bayaxoxisana njalo kukhona amabhuku lapho ababhalela khona. Kukhona labomakhala ekhukhwini kanye lezigubhu zamanzi.

Abantu abanengi abahleziyo abanye kukhanya bethwele abantwana. Abanye njalo bamile ukhona umama othwele umntwana ogqoke isigqoko esifana leqhiye yakhe oyiqhiyileyo, esandleni kukhanya ethwele iphetshana.

Abantu bezempilakhle abahamba bebhoda emakhaya bayabe bethwele okungamakhadi okuncane okuyabe kulezithombe zabo kubhaliwe ibizo lomuntu lemnyaka owazalwa ngawo lokuthi usebenza umsebenzi bani ukuze abantu bengarojwa ngabantu bezenza abantu bezempilakahle.

Abantu bezempilakahle abanengi abamileyo, abesilisa kanye labesifazana abanengi bagqoke izikipa ezifananayo phezulu. Phakathi kwabo ukhona owesilisa ogqoke iyembe emhlophe lethayi. Njalo eceleni kwekucineni kukhona owesifazana ogqoke ibhatshi.

Abantu abahleziyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Bahlezi ezitulweni abanye babhabhule abantwana. Phambili kukhona owesilisa okhanya ukuthi engabe efundisa abantu laba. Ngemuva kwakhe kukhona itafula ekhanya elesigubhu phambili.

abantu abangomama abasesibhedlela sabantu abagula inqondo abahlezi phansi ukhona owesilisa ukhanya ebafundisa phambili njalo kukhona o bhabhule umntwana umduli phakathi lapha upendiwe kuhle

Abantu bezempilakahle abahleziyo. Kukhona itafula, phezulu kwetafula kukhona izigubhu zamanzi . Kukhona kanye le lephuthophu. Kukhona owesifazana okhanya ethwele imayikhi esandleni, okukhanya ukuthi uphiwe ithuba elokuthi akhulume .

Abantu abahleziyo ebhentshini lesibhedlela. Abanye njalo kukhanya beqhiyile amakhanda. Phansi kubukeka kuhlanzekile akula ngcekeza. Njalo kukhona umduli opendwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka.

Ekiliniki kumbe esibhedlela ungangena phakathi imduli yakhona mihle njalo ipendiwe. Kukhona amaphetshana ayabe enamathiselwe amhlophe abhalwe ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo.

Esibhedlela kukhona indlu, phakathi kwendlu le kukhona ikhabothi elombala obomvu eceleni kulombala omhlophe. Phezulu kwekhabothi kukhona umtshina obekiweyo, olombala omhlophe.

Esibhedlela kumbe emakiliniki nxa ungena phakathi phansi kuyabe kukuhle kucazimula njalo kwenye indawo kulombala oluhlaza phansi , imduli yakhona ipendiwe kuhle kakhulu ngependa emhlophe

Emakiliniki phakathi ungangena kukhona indawo lapho okulotshani obuncane obuluhlaza, kukhona njalo amaluba ahlanyeliweyo acecisa lindawo. Kulebhakane elibhalwe ngamabala amhlophe, kukhona njalo isihlahla duzane kwesihlahla kulamazenge.

Ekiliniki engangena phakathi kukhona utshani obuncane obuhle njalo eceleni kotshani kukhona amaluba ahlanyeliweyo oyenza lindawo ibehle njalo kukhona izihlahla lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Kulomduli opendiweyo njalo phezulu kulamafasiteli akhanyayo. Kukhanya njalo kulabantu abamileyo. Phansi kuhlanzekile akula ngitsho iphepha.

Ekilinika kukhona ibhakane elikhulu elibhaliweyo njalo ngemuva kwebhakani kukhona utshani obuluhlaza obuhle lezihlahla ezikhanya zihlanyelwe phakathi kotshani. Kukhona abantu abakhanya behamba hamba.

Esibhedlela ungangena phakathi kumbe emakliniki kuyabe kulomduli omhlophe ocazimulayo, njalo kuyabe kubhaliwe emdulwini ngamabala alombala omnyama kuqakathekile ukuthi abantu befike bebale.

Ekiliniki kumbe esibhedlela. Kukhona abantu abamileyo, abanye njalo bahlezi emabhentshini. Phansi kukhona utshani obuncani obuluhlaza lamaluba acecisileyo. Phansi njalo kubukeka kuhlanzekile, akula ngcekeza.

Umuntu wesilisa ogqoke ibhulugwe elilombala omnyama phansi, phezulu ugqoke okulombala omhlophe okukhanya ukuthi usebenza esibhedlela. Ubambe umtshina olombala omhlophe, phansi ulamavili uyafuqwa lumtshina.

Ibhokisi elikhanya libekwe phezulu kwetafula njalo lilombala omhlophe kwezinye indawo libhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela, kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina. Bayahamba kwezinye izikhathi besiyafundiswa ukuthi imitshina leyi isetshenziswa njani ukuze bengaphambanisi nxa sebehlola izigulane.

Nxa ufuna ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumongikazi uyahamba esikolo okweminyaka eminengi usiyakufundela, njalo nxa usesikolo liyabe ligqoka amajazi amhlophe. Belifundisa ukuthi imithi isetshenziswa njani lemitshina ukuthi isetshenziswa njani ukuze nxa selisezibhedlela lingaphambanisi nxa seliselapha izigulane.

Owesilisa ogqoke okumhlophe ukhanya ngowezempilakahle. Ubambe imic okukhanya ukuthi uyakhuluma. Ngemuva kwakhe kukhona umduli omhlophe njalo kukhona okubhaliweyo ngamabala amhlophe.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela abagqoke amajazi amahlophe njalo bagqokile lamamask kukhona imitshina phambi kwabo abakhanya ukuthi bayayisebenzisa kukhona njalo omileyo ogqoke isikipa esilombala omnyama phezulu.

Abantu abakhanya ukuthi bahleziyo kukhona itafula okukhanya izandla zabo njalo phezu kwetafula kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayawasebenzisa.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe obekwe phezu kwetafula yesigodo. Umtshina lowu abafundi abafundela ukuba ngodokotela bayafundiswa ukuthi usetshenziswa njani nxa uhlola isigulani.

Abantu abathathu abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Omunye ugqoke amagilovisi ezandleni ubambe umganu olombala omhlophe njalo bonke bagqoke okumhlophe phezulu.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi bahlezi phansi abanengi bagqoke amajazi amhlophe lamagilovisi ezandleni. Kukhona itafula phambi kwabo phezulu kwetafula kugcwele imitshina eminengi okukhanya ukuthi bayayisebenzisa bayibambile.

Owesilisa ohleziyo ogqoke iyembe elombala omhlophe, kukhona njalo abantwana abahleziyo okukhanya ukuthi engabe exoxisana labantwana laba kukhanya beqgqoke amayunifomu.

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu. Kukhona itafula efakwe ilembu elimhlophe phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu elayithiweyo lesigubhu samanzi eceleni, kukhona owesilisa omileyo kukhanya ukuthi uyakhuluma.

Abantu abanengi abahleziyo esibhedlela, kukhona njalo owesilisa okhanya ukuthi uzwa ubuhlungu ubanjwe ngumongikazi ogqoke amaglovisi alombala omhlophe, laye ugqoke ijazi elimhlophe waqhiya ikhanda.

Owesifazana okhanya ukuthi usekhulile. kukhona eceleni kwakhe owesilisa okhanya ukuthi kungabangudokotela ogqoke okumhlophe. Njalo kukhanya ehlola umama lowu iBP. Ngemuva kukhona umduli omnyama obhalwe ngamabala amhlophe.

Owesfazana omileyo ngemuva kwemota ethwala izigulane emhlophe, ebhalwe ngamabala abomvu, njalo phakathi kwemota leyi, kukhona umbeda lapho isigulane abafika besilalise khona besithwalela esibhedlela.

Abantu abahleziyo esibhedlela okukhanya ukuthi balindele ukuyabona udokotela, kukhona njalo abanye abamileyo kukhona amafasitela amanengi agcwele kuleyindawo angenisa umoya.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela esangweni kuyabe kubhaliwe ngamabala ukwenzela ukuthi abantu bafike bebala , bayabe bebhalile isikhathi abavula ngaso isibhedlela lesikhathi abavala ngaso isibhedlela kanye lebizo lesibhedlela .

Esibhedlela kukhona izitulo kanye lamabhentshi lapho abantu abagulayo abafika behlale khona belindele ukubona odokotela njalo kukhona umduli oyakhiwe ngamatshe, kukhona njalo izakhiwo eziyakhwe ngezitina ezibomvu.

Imota yesibhedlela ethwala izigulani elombala omhlophe ebhaliweyo ngamabala abomvu ngemuva khanya ivuliwe ukhona umbheda lapho okulala khona izigulani njalo ukhona umama omileyo othwele i mic

Kukhona inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo abangakwanisiyo ukuhamba ilamavili njalo umuntu lowu uyabe efuqwa eceleni kukhona utshani obuluhlaza kukhona njalo abanye abantu abakhanya bemile esibhedlela

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indawo enhle elotshani obuluhlaza obukhanya ukuthi buyathelelwa. Kukhona njalo amaluba ahlanyeliweyo eceleni kotshani. Kukhona lezihlahla ezinhle.

Esibhedlela phakathi kukhona ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela lesi njalo phansi kukhona utshani buluhlaza. Eceleni kukhona izihlahla ezicecisileyo njalo kukhona umduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu. Kugcwele izihlahla ezinkulu phakathi.

Abantu abakhanya bemile emagcekeni esibhedlela. Kukhona imota emileyo elombala omhlophe. Duzane kwemota kukhona owesifazana ogqoke isigqoko omileyo.

Abantu abakhanya besemagcekeni esibhedlela okukhanya ukuthi bengabe sebeqedile ukulatshwa. Kukhona labantwana njalo kukhona izimota ezimileyo ezilombala omhlophe, kukhona lotshani obuluhlaza lama lamaluba acecisileyo.

Abantu abahlezi esibhedlela ezitulweni ezimnyama abesilisa kanye labesifazane, okukhanya ukuthi balindele ukubona odokotela bebahlole. Njalo phakathi lapha umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Esibhedlela kuhlanzekile kubukeka kukuhle ukhona umuntu ogade phezu kwesitulo esilombala omnyama ugqoke ijazi elilombala oluhlaza. Umduli phakathi muhle njalo ulependa emhlophe eyenza kube kuhle kakhulu phakathi.

Eceleni kwesibhedlela kukhona ikhemesi evuliweyo. Abantu abasathwali nzima, nxa bephuma esibhedlela, sebebhalelwe ngodokotela imithi okufanele beyithenge. Behle bengene eceleni ekhemisi. Kukhona konke umuntu ayabe ekudinga.

Ekhemisi abantu abathengisayo bayahamba esikolo besiyakufundela khonokho ukuthengisa imithi, njalo kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi nguye umthengisi wale indawo njalo kukhona imithi eminengi eminye isemabhokisini eminye isemagabheni.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya esekhemisi lapho okuthengiswa khona izinto ezinengi ezitshiyeneyo ubambe ibhokisi esandleni sakhe kukhona njalo amabhokisi amanengi akhanyayo.

Abantu abahleziyo. Kukhona ebezempilakahle, njalo kukhona itafula emhlophe abantu abanengi bafake izandla phezulu. Abantu laba kukhanya behlolwa umkhuhlane weBP. Kukhona njalo lezigubhu zamanzi phezulu kwetafula.

Umuntu oleleyo okhanya ukuthi uyagula ulele embhedeni. Ufakwe ingubo ezimhlophe. Eceleni kukhona umtshina omkhulu. Umtshina lowu ukhanya ulama tube afakwe emuntwini lowo oleleyo.

Abantu abamileyo abezempilakahle abagqoke kuhle kakhulu, eceleni kwabo kukhona umtshina omkhulu. Umtshina lowu bayafaka isigulane phakathi nxa befuna ukusihlola.

Umama okhanya ebambe umntwana ingalo emkhangele, kukhanya ukuthi engabe ekhuluma lomntwana lowo. Ngemuva kwabo kukhona umduli okhanya upendwe ngependa elombala omhlophe.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe kukhanya kulomuntu abamngenisayo okukhanya ukuthi bafuna ukumhlola. Kukhona owesilisa omileyo eceleni. Ngemuva kukhona owesifazana ohleziyo ekhanya ekhangele kumabonakude.

Kukhona abanye abantu abalezikhumba ezilumayo. Uthole umuntu esezinwaya seze ebomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu onjalo egijimele esibhedlela ayebona udokotela athole usizo.

Abantu abahleziyo, kukhona owesifazana ogqoke okulombala omnyama njalo endlebeni ugqoke amacici, phambi kwakhe kukhona umuntu ogqoke isikipa esilombala omhlophe ethwele usiba. Ugqoke amaglovisi. Kukhanya ukuthi engabe ebuza umama lo imibuzo ebhala phansi.

Abantu abamileyo abane, abagqoke okumhlophe phezulu. Phambili bathwele okulombala obomvu njalo bami endaweni ekhanya umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu ngemuva.

Abantu abanengi abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo kwezinye izikathi ayabe eluma kwezinye izikhathi ayabe ephuma izilonda kuqakathekile ukuthi bevakatshele odokotela ezibhedlela bayothola usizo masinyane.

Isigulane esilele embhedeni okule ngubo ezimhlophe, kukhona abantu ababili abamileyo, njalo eceleni kukhona isitulo esilombala omnyama esokuhlala. Abantu laba abamileyo omunye ngowesilisa omunye ngowesifazana.

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu, nxa besizwa ubuhlungu. Amanye ayabe emakhulu elombala omhlophe njalo amanye ayabe emancane. Amaphilisi ayatshiyana njalo amanje ayabe elombala oluhlaza. Kuyangokuthi wena unatha waphi akhona.

Abantu bezempilakahle abagqoke okuluhlaza phezulu. Ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe, njalo bonke bakhanya begqoke ama musk, okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni eminengi.

Owesifazana oleleyo ufake izandla ebusweni okutshengisela ukuthi engabe ecabanga nzima. Kuqakathekile ukuthi ethole umuntu wokuxoxisana laye ekhiphe okungaphakathi kwakhe okumhluphayo. Uzazizwa esesizwa ngcono.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane. Kukhona imitshina esihlola ingaphakathi yomuntu nxa eyabe egula njalo eyabe ekwanisa ukuhlola izinso kumbe amaphaphu.

Umuntu ogqoke isikipa ekhanya ukuthi uyazinwaya. Okutshengisela ukuthi isikhumba sakhe singabe siluma. Kuqakathekile ukuthi egijimele esibhedlela ayebona odokotela ayethola usizo ngokuphangisa.

Ibhakede elilombala omhlophe, njalo liyakhanyisela. Kukhanya ukuthi phakathi kulolutho. Ibhakede leli linamathiselwe, iphetshana, elimhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona indlu abahlolela khona izigulane. Uyathola kulemitshina. Kukhona njalo lombheda lapho isigulane esifika silaliswe khona nxa sihlolwa.

Umuntu omileyo ugqoke okumhlophe phezulu njalo eceleni kwakhe lapha ami khona kukhona umduli opendiweyo kukhona njalo umtshina omkhulu olombala omhlophe.

Umuntu okhanya eguqile unqunu phezulu. Phambili kukhona into oyibambileyo, ngemuva kukhona umtshina omhlophe obekwe phansi olamavili. Njalo kukhanya ukuthi bayamhlola lumuntu. Eceleni kukhona itafula okukhanya ilezinto ezinengi ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi bayazisebenzisa.

Abantu ababili abakhanya bebambe okumnyama esandleni. Omunye ugqoke okulombala omnyama phezulu esandleni. Omunye njalo ugqoke okulombala omhlophe wagaxa ithulusi yabodokotela entanyeni, bakhanya begqoke lamamaski.

Umuntu okhanya ehlezi egqoke ijazi elimhlophe, phambi kwakhe kuletafula enkulu elombala omhlophe. Kulezitulo ezilombala omnyama eceleni njalo kukhona ikhabothi elombala omhlophe, emdulwini kukhona amaphepha anamathiselweyo.

Esibhedlela kwezinye izikhathi ungahamba ungazithembi nxa ungumuntu wesifazana, uzicabangela ukuthi uzithwele, bayafika bakunike okuligajana uhambe uyechemela khona, ubusubuya lomchemo bayewuhlola.

Esibhedlela kukhona indawo lapho ukubizwa kuthwa kuselabhoritori. Kuyabe kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo, njalo kukhona amaphetshana anamathiseliweyo abhaliweyo ngamabala amnyama.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu lapho okugcinwa imitshina. Nxa bezohlola izigulane bayazingenisa phakathi kukhona njalo lombheda lapha isigulane esifika silala khona nxa sihlolwa kukhona njalo ikhabothi elombala omhlophe ekhanya igcwele izinto phezulu ezitshiyeneyo.

Eminye imithi esetshenziswa esibhedlela ngodokotela, nxa beyibamba kuqakathekile ukuthi begqoke amagilovisi bezivikele ngoba eminye ilobungozi. Njalo kukhona umduli opendiweyo obukeka umuhle. Phansi kuhlanzekile akula ngcekeza.

Abantu abasebenzela esibhedlela, abasebenzela endaweni okuthiwa kuse labhorethori lapho esithola khona izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona abaletha amagazi ezohlolwa kuleyo indawo. kumele behlale begqokile amagilovisi okuzivikela emikhuhlaneni eminengi. kwezinye izikhathi amagilovisi lawa ayabavikela nxa bebamba imithi elobungozi.

Kuqakathekile ukuthi abasebenzi bezibhedlela ngazozonke izikhathi behlala begqokile amaglovisi, kukhona eminye imithi abayibambayo okumele bezivikele kiyo njalo kukhona indawo okuthiwa yilebhu lapho okuhlolwa khona amagazi abantu.

Abantu abezempilakahle ababili abakhanya begqoke okulombala oluhlaza phezulu kanye lekhanda njalo bagqoke amamasikhi alombala oluhlaza . kuqakathekile ukuthi bezivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Odokotela bengafika bekuthathe igazi besiyalihlola elebhu liyabuya ngemva kwesikhathi njalo liyabuya lilempumela yokuthi batholeni. Odokotela bayakubalela ngoba izigulane ngeke zikwanise ukukubala.

Indlu lapho okuhlala khona imitshina etshiyeneyo eyesibhedlela kukhona umduli opendiweyo kukhona njalo lefasiteli efasiteleni lapha bavale nge curtain kukhona njalo ikhabothi ekhanya ilombala omhlophe phansi kuhlanzekile.

Imbodlela ekhanya ilomuthi phakathi ongamanzi inamathiselwe iphepha elimhlophe, iphepha leli libhaliwengamabala amanyama njalo lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kukhona amagilasi akhanyayo.

Abantwana abancane abakhanya besemagcekeni esibhedlela bagqoke izikipa ezilombala omhlophe njalo kukhona izimota ezimileyo kule indawo. Kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo. Kuhlanzekile endaweni abami kiyo.

Umuntu wesilisa okukhanya ukuthi ngudokotela. Ugqoke ijazi elimhlophe, wagaxa ithuluzi yakhe elombala omnyama ocazimulayo, njalo eceleni kwakhe kukhona umntwana okhanya ehlekelela. Ubambe umntwana.

Omama abalili abahlezi ezitulwen ezilombala omnyama njalo omama laba bobabili bathwele abantwana ezandlen omunye kukhanya ebambe ilembu elithandele umtwana elimhlophe babukeka bejabulile

Amathulusi akhanya ngezinsimbi ezicazimulayo. Amathulusi lawa ayasetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane ezibuya zibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Amathulusi amanengi atshiyeneyo asetsenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane angaba khona amathulusi awokukhipha izinyo amathulusi lawa manengi atshiyeneyo njalo alombala ocazimulayo azinsimbi.

Isandla esigqoke amagilovisi esikhanya ukuthi siyazivikela emikuhlaneni eminengi njalo esandleni lapha kukhona ituluzi ecazimulayo. Ithululuzi leyi isetshenziswa ngodokotela.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa belapha izigulane. Amathulusi lawa alendawo lapho abekwa khona njalo amanengi akhona akhanya ecazimula.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela, nxa beyabe beselapha izigulane ezitshiyeneyo. Amathulusi lawa , bangaqeda ukuwasebenzisa, ayageziswa. Abekwe kuhle, njalo akhanya ecazimula. Azinsimbi.

Umtshina omncane olombala omhlophe, kwezinye indawo olombala omnyama, eceleni komtshina lowo ikhona ithuluzi esetshenziswa ngudokotela. Ithuluzi le iyinsimbi njalo iyacazimula.

Esibhedlela minengi imtshina esetshenziswayo njalo imitshina leyi isanda ukubuya. Umongameli welizwe wathengela izibhedlela ezinengi imitshina eminengi eyokuhlola abantu abagulayo.

Isibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina odokotela abayisebenzisa nxa sebe hlola izigulani njengalowu olombala omhlophe njalo kukhona umduli opendiweyo ngependa emhlophe kule indawo.

Abantu abanengi abezempilakahle sebehlala begqokile amagilovisi ezandleni njengabantu abasebenza izigulane, kuqakathekile ukuthi bezivikele njalo bayabe bebamba lemithi etshiyeneyo esibhedlela edinga ukuthi umuntu ezivikele ezandleni nxa esiyayibamba.

Amathulusi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Kukhona ithulusi egaxwa ngodokotela entanyeni abayifaka esifubeni somuntu befuna ukuthi inhliziyo iyatshaya kuhle njalo kukhona isigelo eceleni.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulane kukhona njalo lezitulo lapho izigulane ezihlala khona nxa zihlolwa.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane eminye imitshina iyabe ilamavili okukhanya ukuthi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa nxa esesiya kwesinye isigulane esesiya sihlola.

Izibhedlela ezinengi seziphucukile. Uhulumende uthengele izibhedlela imitshina eminengi. Ezasetshenziswa ngodokotela ukuze ihlolwe izigulane. Odokotela bajabulile abasela msebenzi omnengi bayasebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulani.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina yokuhlola abantu abagulayo. Kugcwele imitshina etshiyeneyo njalo umduli wakhona upendiwe.

Amathulusi asentshenziswa ngodokotela ezibhedlela , amathulusi lawa akhanya ecazimula onke njalo asentshenziswa kakhulu ngodokotela nxa besiya hlinza umuntu ogulayo.

Amathulusi asetshenziswa ngoDokotela nxa behlola isigulane kumbe behlinza isigulane esiyabe sigula sidinga ukuthi sihlinzwe. Amathulusi lawa ayacazimula.

Izibhedlela zemakhaya lazo sezilemitshina. Uhulumende uthengele izibhedlela zonke imitshina. Ngakho abantu abasathwalinzima besiya ezibhedlela ezinkulu emadolobheni. Kukhona imitshina esihlola abagulayo.

Amagabha alombala omhlophe kukhona njalo igabha elibhaliweyo ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi uqale ubale ungakasebenzisi okuphakathi uzwisise okubhaliweyo kuqala.

Igabha elilombala omhlophe, lesivalo esimhlophe. elibhaliweyo ngamabala. Eceleni kukhona ibhokisi njalo, elibhaliweyo, ngamabala amhlophe. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakasebenzisi imithi, beqale bebale, ukuthi isebenza njani, ngoba bayacina bephambanisa. Besenza okungayisikho.

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingaba ngelamaphilisi elilombala omhlophe kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama kwezinye ngabomvu. Eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi. Amaphilisi lawa engabe eqeda ubuhlungu mzimbeni ebantwini abagulayo.

Amaphilisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, okukhanya ukuthi angabe eqeda ubuhlungu emzimbeni njalo kukhona amabhokisi amabili abhaliweyo ngamabala abomvu kanye lamnyama.

Ibhokisi elikhanya lilomuthi phakathi. Umuthi lowu ungaba ngowokukhwehlela libhaliwe ngamabala amhlophe. Kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhaliweyo ebhokisini engakawusebenzisi umuthi ukuze ayenze okulungileyo.

Minengi imithi yokukhwehlela. Imithi leyi iyabe ifakiwe phakathi kwamabhokisi, njalo kuyabe kubhaliwe ebhokisini, ibizo lomuthi. Lokuthi umuthi usetshenziswa njani. Kuqakathekile ukuthi abantu baqale bebale ebhokisini.

Ibhokisi elilombala omhlophe lilomzila olithanga, njalo ibhokisi lelo libhalwe ngamabala amnyama, kwezinye indawo ngamhlophe. Eceleni kukhona imbodlela ekhanya inamathiselwe iphepha layo ibhaliwe

Ibhokisi elilombala olithanga elibhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo njalo eceleni kukhona itshubhu elombala olithanga layo ebhaliweyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakasebenzisi okuphakathi kwetshubhu le bebale okubhaliweyo bezwisise.

Amaphilisi amanengi alombala olithanga. Njalo kukhona amanye amaphilisi ayabe elombala oluhlaza kumbe omhlophe. Wonke aqeda ubuhlungu emzimbeni. Kukhona ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elamaphilisi.

Ibhokisi elilombala omhlophe lomzila obomvu, libhaliwe ngamabala amnyama, njalo eceleni kukhona amaphilisi. Amaphilisi lawa alombala omhlophe. Amaphilisi lawa angabe eqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Amagabha amabili alombala omhlophe lezivalo ezimhlophe. Amagabha lawa abhaliwe ngokumnyama eceleni kukhona amabhokisi alombala omhlophe abhaliweyo ngokumnyama, kwezinye indawo abhaliwe ngokumhlophe.

ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli libhaliwe kwezinye indawo ngamabala amnyama kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi okuphakathi kwebhokisi aqale abale ezwe ukuthi kusebenza njani ukze ayenze okuqondileyo

Ibhokisi elilombala olithanga elibhalwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo, eceleni kukhona itshubhu ebhaliweyo layo. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakasebenzisi umuthi ophakathi bebale ukuthi usebenziswa njani

Igabha elilombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe, kunanyathiselwe iphetshana, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kwegabha kukhona njalo imbodlelaa ekhanyiselayo layo inanyathiselwe iphepha elibhaliweyo ngokumnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kubhaliwe ibizo lomuthi kumbe amaphilisi ayabe ephakathi njalo eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe.

Igabha elilombala omhlophe elinamathiselwe iphetshana elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama njalo lilesivalo esimhlophe. Eceleni kukhona ibhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe elibhaliweyo lalo amabala amhlophe lamnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza elibhaliweyo ngamabala aluhlaza kwezinye indawo. Eceleni kukhona igabha elilombala omhlophe njalo lilesivalo esimhlophe, libhalwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamnyama.

Ibhokisi elilompala olithanga kwezinye indawo omhlophe likhanya libhaliwe ngamabala aluhlaza njalo ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona ibhodlela ekhanyisela ukuthi ilomuthi phakathi, ilesivalo esilithanga layo ibhaliwe.

Ibhokisi elilombala omhlophe, Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona imbodlela elombala omhlophe elesivalo esimhlophe layo ibhaliwe kukhanya ukuthi ingabe ilomuthi. Kwezinye izikhathi kuyabe kubhaliwe lebizo lomuthi.

Amabhokisi amabili, amabhokisi lawa abhaliwe ngokubomvu kwezinye indawo abhalwe ngokumhlophe. Kukhanya ukuthi kungaba lomuthi phakathi olapha amehlo.

Amabhokisi alemibala etshiyeneyo akhanya ukuthi engabe lamaphilisi phakathi njalo amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kwezinye indawo abhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela ezintathu ezikhanya ukuthi zingaba lomuthi phakathi njalo zinamathiselwe amaphetshana kubhaliwe lapha kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi ophakathi usentshenziswa njani Kanye lebizo lomuthi.

Amagabha amabili akhanya ukuthi engabe elamafutha okugcoba phakathi. Amafutha lawa agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma izilonda. Udokotela uyabagqugquzela ukuthi besebenzise amafutha lawa.

Amaphilisi amanengi akhanyayo amanye alombala oluhlaza amanye alombala omhlophe ngemuva kukhona igabha elilombala omhlophe kanye lebhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe lezinye izinto ezinenginengi.

Ibhokisi lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe ngamabala amnyama. Kukhanya libhalwe umuthi ophakathi. Njalo kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe, ebhaliweyo layo ngamabala amhlophe kanye lamnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo oluhlaza, njalo ibhokisi leli likhanya libhaliwe ngamabala alithanga kwezinye indawo libhalwe ngamhlophe, kwezinye indawo ngamnyama. Kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhalwe lapha engakasebenzisi okuphakathi.

Amabhokisi amanengi, amanye alombala obomvu lolithanga kanje lomhlophe njalo amabhokisi lawa abhaliwe, amanye abhalwe ngokumnyama, amanye abhalwe ngokulithanga.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe elibhalwe ngamabala amnyama laluhlaza lamhlophe. Kuqakathekile ukuthi abantu bebale bengakasebenzisi amaphilisi aphakathi.

Insimbi ende elombala ocazimulayo njalo kukhona izinto ezimbili ezilengisiweyo lapha, kulembodlela elomuthi lephepha elikhanya lilomuthi lile tshubhu emhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kweyinye indawo lilombala oyi phinki ibhokisi leli kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale bengakasebenzisi okuphakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Ibhokisi leli libhaliwe amabala amhlophe kwezinye inawo. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakasebenzisi umuthi ophakathi beqale bebale okubhaliweyo ebhokisini

Igabha elilombala omhlophe okhanya ukuthi lingaba ngelamaphilisi njalo lilesivalo esimhlophe igabha leli libhaliwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe eceleni kukhona amaphilisi.

Umuntu ogqoke okumhlophe. Ezandleni ugqoke amagilovisi njalo ukhanya ebambe ijekiseni okutshengisela ukuthi kukhona umuntu afuna ukuyamhlaba ngaleyi ijekiseni.

Ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama elilombala omhlophe loluhlaza, ukhona umfanekiso wezinyamazana okukhanya ukuthi umuthi ophakathi ungabe ungumuthi oyelapha izinyamazana emakhaya.

Esibhedlela kukhona eminye imithi elobungozi ngakho kuqakathekile ukuthi abasebenzi bezibhedlela nxa bebamba imithi leyi bezivikele ezandleni, begqoke amagilovisi.

Amaphilisi amanengi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Kukhona amanye alombala oyipink, amanye alombala omnyama, amanye njalo alombala omhlophe. Amaphilisi onke lawa aqeda ubuhlungu emizimbeni yabantu.

Ibhokisi elilombala olithanga elibhaliweyo kwezinye indawo ngamabala amhlophe, eceleni kukhona itshubhu elombala olithanga layo ebhaliweyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi eqale ebale okubhaliweyo.

Yimbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilolutho phakathi. Elesivalo esimnyama, inamathiselwe iphepha elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi umuthi ophakathi kwale imbodlela aqale abale obhaliweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona itshubhu layo ebhaliweyo ngamabala amnyama. Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale bengakasebenzisi.

Igabha elilombala omhlophe Elinamathiselwe ngephetshana emzimbeni., njalo lilesivalo esiluhlaza, okwesibhakabhaka. Igabha leli libhaliwe. Libhalwe ngamabala abomvu, kwezinye indawo.

Ibhokisi elilombala omhlophe, lomunye oluhlaza, okwesibhakabhaka. Ibhokisi leli kwezinye indawo, libhaliwe ngamabala amnyama, njalo kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elibhaliweyo okukhanya ukuthi kulomuthi wokukhwehlela eceleni, umuthi lo ulesivalo esimhlophe njalo ubhaliwe. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakawusebenzisi eqale ebale ezwe ukuthi usetshenziswa njani.

Ibhokisi lilombala omhlophe kanye lobomvu elibhaliweyo ngamabala amnyama kanYe lamhlophe kukhona umfanekiso kuleli bhokisi eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi inhana lomuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebale bengakasebenzisi umuthi ukuze bezwisise ukuthi usebenzisa njani

Amabhokisi amanengi alombala wesibhakabhaka kanye lomhlophe njalo abhaliwe. Eceleni kukhona amagabha alo mbala omhlophe alezivalo ezimhlophe abhaliweyo ngokumnyama kwezinye indawo ngokumhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza owesibhakabhaka kwezinye indawo lilombala omhlophe ibhaliwe njalo ngamabala amhlophe kwezinye indawo eceleni kukhona amaphilisi akhanya elombala oluhlaza

ibhokisi eliombala oluhlaza kanye lomhlophe njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kuqakathekile ukuthi abantu bebale okubhaliweyo ukuze bebekwazi ukuthi okuphakathi baku sebenzisa njani bengaphambanisi beyenze into eqondileyo.

Amaqembu amabili aseqedile ukudlala ibhola sebethathatha umpikitsha abangemuva bagqoke okulithanga phezulu bamile njalo kukhona phambili abagqoke okuluhlaza kukhona njalo oguqileyo othwele ibhola.

Amaqembu amabili asendaweni lapho okudlalelwe khona ibhola. Kukhona omunye obambe ibhola esandleni, njalo bagqokile impahla zabo zokudlala ibhola. Abanye bagqoke okulombala olithanga, abanye bagqoke okulombala oluhlaza.

Esibhedlela lapho okugcinwa khona abantu abagula ingqondo. Kukhona izihlahla phandle eziluhlaza khanye lotshani obuncane njalo sibhaliwe phezulu ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka okukhanya ukuthi libizo lesibhedlela elibhaliweyo.

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe kanye lemizila emnyama emaceleni. Libhaliwe ngamabala amnyama labomvu. Ngemuva kukhona abantu abakhanyayo njalo kulezihlahla ezikhanyayo.

Abantwana abancane abakhanya bezidlalela, ababili bagqoke amayembe alombala oluhlaza phezulu njalo ngemuva kwawo kukhona utshani obukhanyayo phansi.

Umntwana omncane ongagqokanga. Umntwana lo, ulele, okukhanya ukuthi uyagula. Kukhona itshubhu, abamfake yona esifubeni, njalo ezandleni, bamfake okunye okulombala omhlophe.

Abantwana abancane abamileyo abanengi kukhona njalo abanye abagqoke impahla ezifananayo. Duzane kwabo kukhona ibhakane elilombala omhlophe elikhulu elibhaliweyo ngamabala. Ngemuva kwabantwana njalo kukhona izakhiwo ezikhanyayo.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilombala omhlophe, uphethe umntwana ezandleni umntwana ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona njalo umuntu othutshayo eceleni kukhanya izandla zakhe.

Owesilisa omileyo othwele ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe ugqoke isikipa njalo ukhanya ebobotheka uveze amazinyo ngemuva kwakhe kukhona imifanekiso eminengi etshiyeneyo yabantu.

Abantu abayisithupha abamileyo abesilisa kanye labesifazana njalo phezulu bagqoke izikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala omhlophe ngemuva kwabo kukhona utshani obuncani obuhle kanye lezihlahla ezinkulu.

Abantu abanengi abamileyo. Phambili kukhona abantu abane abagqoke izikipa ezilombala omnyama njalo ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe, kwezinye indawo ngokubomvu.

Abantu abanengi abamileyo phambi kwesakhiwo, esiyakwe ngezitina ezibomvu, esilamafasitheli. Abantu laba kukhanya besenza imincintiswano wokugada amabhayisikili. Bamile okutshengisela ukuthi sebezaqalisa.

Umfanekiso womuntu ohlezi phezulu kwecansi enyaweni zakhe kukhona inyoni ezikhanyayo njalo ngemuva kukhona umduli okhanya ulefasiteli eceleni kukhanya kuluhlaza okutshengisela ukuthi kungaba yizihlahla.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana njalo phambi kwabo kukhona izitulo ezikhanya ukuthi kulabantu abazabuya bezohlala kizo kubhaliwe njalo ngamabala amhlophe

Umntwana oleleyo okukhanya ukuthi engabe egula. Kukhona abantu abamlindileyo. Kukhona umama ohlezi enyaweni zomntwana njalo emakhanda kukhona owesilisa laye omileyo.

Abantu abanengi abamileyo abezempilakahle abagqoke izigqoko ezifananayo, njalo emakhanda bagqoke okuluhlaza. Bagqokile lama maski okukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Owezempilakahle omileyo ogqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu njalo ekhanda uvale ngento elombala omhlophe, ezandleni ugqoke amagilovisi kukhona umntwana duze kwakhe oleleyo omncane.

Owesifazane okhangele umntwana, uphethe umntwana, eceleni kukhona umuntu omileyo othwele umtshina omhlophe, ekhanya ewukhangelise ebusweni bomntwana okukhanya ukuthi engabe emhlola.

Umuntu oleleyo okhanya ukuthi bayamhlola, kukhona omuntu omileyo emakhanda akhe ogqoke amagilovisi alombala omhlophe njalo indawo abakiyo kukhanya igcwele imitshina eminengi eyokuhlola abantu.

Abantu abathathu, omunye ulele umise idolo okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu ,njalo kukhona owesifazana oguqileyo ogqoke amagilovisi embambe idolo , omunye umile eceleni ukhangele

Abantu abakhanya behlezi ezitulweni. Kukhona njalo itafula ekhanya igcwele izinto ezinengi, ezitshiyeneyo. Ukhona owesifazana omileyo, othwele iphetshana elimhlophe Ekhanya ukuthi angabe exoxisana labomama laba, abahleziyo.

Abantu bezempilakahle abagqoke ama mask, lekhanda bavalile. Kuqakathekile ukuthi abantu laba bezivikele ukuze bengatholi imikhuhlane njengoba beselapha izigulane ezibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu ababili abahleziyo bahlezi ezitulweni ezilombala obomvu njalo kukhona ogqoke okumhlophe phezulu okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ebambe umtshina ehlola lowo ohlezi phambi kwakhe ugqoke isikipa.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana. Owesifazana uquthile ugqoke ijazi elimhlophe njalo ezandleni ugqokile amagilavosi alombala amhlophe. Owesilisa ugqoke iyembe.

Ngumntwana okhanya efundiswa ukugada ibhasikili, ibhasikili leli lilamvavili amnyama. Eceleni kukhona owesilisa okhanya ebambe umnntwana ukuthi engawi, ngemuva kwabo kukhona umduli opendwe ngependa eluhlaza. Eceleni kukhona isitulo esilombala omnyama

Umuntu ohlezi phambi komtshina, okukhanya ukuthi bengabe bemhlola. Umtshina lo umkhulu ulombala omhlophe njalo ngapha phambi kwakhe kukhona isandla esikhanya sibambe umtshina, okutshengisela ukuthi nguye ohlola lowu ohleziyo.

Umuntu oleleyo kukhanya ukuthi uyagula. Eceleni kukhona abantu ababili omunye ugqoke okumhlophe njalo ugqoke amagilovisi esandleni. Eceleni kwakhe ukhona omileyo obambe umakhala ekhukhwini.

Abantu ababili abahlezi ezitulwezi zezigodo, omunye ugqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi ngudokotela ezandleni ugqoke amagilovisi , wavala amakhala akhe lomlomo nge mask. Phambi kwakhe ukhanya ebambe umuntu oketshengisela ukuthi engabe emhlola amehlo.

Umntwana ohleziyo ekhanya enqunu phezulu, phambi kwakhe kukhona udokotela obambe umntwana isilevu. Ufake eyinye ithulusi endlebeni yomntwana . Kukhanya ukuthi uyamhlola njalo eceleni kukhona ubaba omileyo ekhangele umntwana, ehlekelela.

Umuntu ohleziyo phambi kwakhe kukhona umutshina okhanya ulayithile okukhanya ukuthi bayamhlola lapha ebusweni bengabe bemhlola kumbe amehlo kukhona njalo eceleni umuntu omileyo onguye ohlola lowu ohleziyo.

Umuntu omileyo ogqoke impahla ezimnyama phambi kwakhe kukhona umtshina omkhulu omhlophe njalo umtshina lowu bayafaka umuntu ogulayo nxa bemhlola odokotela umduli lapho omikhona upendwe ngependa emhlophe.

Abantu bezempilakahle, kukhona abagqoke amajazi amhlophe njalo kukhona omunye ogqoke okuluhlaza phambi kwakhe kukhona umuntu oleleyo okukhanya ukuthi uyamhlola, kukhona lomtshina eceleni kwakhe.

Umntwana oleleyo kukhanya ukuthi uyagula, njalo kukhona umongikazi eceleni kwakhe ombambe isisu. Ugqoke amagilovisi ugqoke lebhatshi elimhlophe. Eceleni kukhona omileyo laye ugqoke amagilovisi.

Abantu ababili. Omunye ukhanya ezama ukugada ibhasikili. Kukhona owesilisa eceleni, obambe ibhasikili, ukuthi engawi. Ngemuva lapha abemi khona, kulomduli oluhlaza. Eceleni, kulesitulo, esilombala omnyama.

Abantu abane abakhanyayo ababili bahlezi ababili bamile njalo omunye uhlezi phezu kombheda kukhona ingubo ezilombala omhlophe kukhona umakhalekhukhwini abambeke phezulu kukhona omunye ogaxe ithuluzi yabodokotela ngemuva kukhona ifasiteli elingenisa umoya.

Abantu abahleziyo kukhanya ukuthi ngomama. Kukhona itafula lapha ekhanya efakwe izinto ezitshiyeneyo. Kukhona njalo umama omileyo othwele okumhlophe, ekhanya ukuthi ufundisa omama laba abahleziyo.

Abantu ababili abamileyo. Omunye ngowesifazana, omunye ngowesilisa. njalo owesifazana ugqoke ijazi elimhlophe. Ukhanya ekhangele lokho okwenziwa ngowesilisa. Owesilisa ugqoke amagilovisi, laye ezandleni.

Isigulane esileleyo embhedeni kukhanya ukuthi bayasiyelapha. Kukhona umuntu ogqoke amagilovisi alombala omhlophe lempahla elombala omhlophe phezulu kukhanya ukuthi kungaba ngodokoteka kumbe umongikazi. Eceleni komuntu oleleyo kukhona umtshina omhlophe.

Abanye abantu bahlala khatshana lalapho okuthengiswa khona amaphilisi njalo nxa besiyathenga bayasebenzisa amabhayisikili. Kukhona ikhemisi, phakathi ekhemisi kukhanya kulomuntu omileyo otshengisela ukuthi uyathenga.

Izakhiwo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi ekhemisi zandiswe ukubhala emdulini kumbe kube lebhakane elibhaliweyo, ukuze abantu ababuya bedinga indawo leyi bezothenga izinto ezitshiyeneyo bengathwali nzima.

Umuntu okhanya ebambe ibhasikili okukhanya ukuthi uzongena lapha eKhemisi ezothenga okutshiyeneyo, njalo umduli eKhemisi ubhaliwe ngamabala aluhlaza, kukhona njalo amabhakani abhaliweyo.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo izinto ezithengiswa lapha zisemthethweni. Abantu bayagqugquzelwa ukuthi beyethenga imithi emakhemisi bengathengi kwezinye indawo.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona amaphilisi, kukhona imithi yokukhwehlela kukhona imithi yezisu, kunenginengi okuthengiswa ekhemisi njalo kukhona izivalo lapho abantu abangena khona. Kukhona iphetshana eliyabe linamathiselwe esivalweni elimhlophe elibhaliweyo kulomduli oyabe upendiwe.

Umduli wekhemisi upendiwe ngependa emhlophe njalo kukhanya kuvuliwe, kukhona umuntu omileyo kukhanya ukuthi engabe elande ukuzothenga amaphilisi kumbe imithi, lokunye okuhlukeneyo

Ekhemisi kukhona indawo lapho ababeka khona amaphilisi. Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kugcwele amabhokisi amanengi akhanya ukuthi alemithi etshiyeneyo.

Ekhemisi kulapho esithenga khona imithi ngemuva kokubana odokotela besibhalele izincwadi ukuthi siyethenga imithi njalo indawo leyi iyabe ibhaliwe phezulu ukuze abantu bengalahleki abadingayo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona zandise ukubhalwa phezulu ukuze abantu ababuya belayeliwe bedinga bengathwalinzima behle bebone ngokubhalwa kwale indawo. Ikhemisi litholakala izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu bayahamba besiyathenga khona.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye zezinto lezi zigoqela amaphilisi kanye lemithi yokukhwehlela. Ngakho nxa ukhwehlela gijimela ekhemisi uyethenga umuthi.

Ekhemisi sitho izinto ezinengi ezithengiswayo kukhona imithi eyelapha abantu kanye lamaphilizi njalo kukhona eyinye imithi ma ungela ncwadi evela kudokotela awuyithengi eminye njalo uyayithenga ungelayo incwadi kadokotela

Ekhemisi bathengisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona imithi enathwa ngabantwana kukhona njalo imithi enathwa ngabadala. Lamaphilisi amanengi uyawathola, aqeda ubuhlungu emzimbeni lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Ekhemisi ungangena phakathi kukhona isibane esikhanyisileyo. Njalo umduli wekhemisi uyakhwe ngezitina. Phezulu kulombala omhlophe upendiwe, njalo kukhona amafasiteli angenisa umoya.

Kukhona eminye imithi ekhemisi abayala ukukuthengisela yona. Bayabe befuna incwadi evela kudokotela. Njalo kukhona eminye engadingi incwadi evela kudokotela. Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi.

Abantu abakhanya ukuthi basesibhedlela, kukhona abanye abahleziyo njalo abamileyo bagqoke amajazi amhlophe bagqoka lamamaski. Omunye ugqoke inkombalanga esandleni, kukhanya ukuthi bekhuluma lalaba ababili abakhanya behlezi.

Abantu abahleziyo. Kukhona njalo abanye abemiyo . Kukhona njalo abantu bezempilakahle. Abagqoke amabhatshi amhlophe. Bakhanya behlola abantu abahleziyo, umkhuhlane weBP.

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe. Ibhakane leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo njalo lilomfanekiso otshengisiweyo. Ngaphansi kukhona utshani obuncane obuluhlaza.

Abantu bezempilakahle bahlezi njalo abanengi bakhona bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu. Kukhona amatafula phambi kwabo. Kukhanya kulezigubhu zamanzi lamaphetshana agcweleyo phezu kwetafula alombala omhlophe lebhuku elilombala omnyama.

Abantu abane abamileyo. Abathathu ngabesilisa, oyedwa ngowesifazana. Owesfazana ugqoke ukulombala omnyama ngemuva, njalo ngemuva kwabo abantu laba kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Abantu bezempilakahle bavakatshele izakhamuzi esigabeni. Kukhona itende elilombala omhlophe elelifakiweyo. Abantu bahlezi phakathi. Kukhona njalo izitulo ezilombala omhlophe abahlezi kizo. Kukhona abezempilakahle bagqoke okumhlophe phezulu.

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni ezivalwe ngamalembu amhlophe. Kukhona njalo amatafula phambi kwabo. Phezulu kwamatafula kukhona izigubhu zamanzi, lamabhuku, lokunye okutshiyeneyo.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basemkhankasweni. Bami duzane lendawo elotshani obuluhlaza phansi. Ngemuva kukhona izihlahla ezinengi eziluhlaza. Kukhona njalo labantwana kule indawo. Abanye abantu kukhanya bephakamise izandla emoyeni okutshengisela ukuthi bayajabula.

Abantu bezempilaakahle bavakatshele esigabeni, abantu bagcwele indaweni elotshani oluluhlaza bahlezi njalo eceleni kwabantu kukhona umumbu okhanyayo. Abantu kukhanya bezofundiswa ngezinto ezitshiyeneyo ngabantu bezempila kahle, kukhona umkhuhlane osuhluphile njalo kumele bebekwazi ukuthi bazivikela njani kulowo mkhuhlane.

Abantu abanengi abesilisa kanye labesifazana kukhanya ukuthi basemkhankasweni njalo babukeka bejabulile njalo abanye sebeze bephakamisa izandla emoyeni.

Abantu besifazana kanye labesilisa abahlezi etshanini olubuhlaza ngemuva kwabo kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza. Kukhona phambili kwabo umuntu owesilisa omileyo ogqoke isikipa esimhlophe ekhanya ethwele imayikhi esandleni etshengisela ukuthi ukhuluma labantu laba abahleziyo.

Abantu bezempilakahle abahleziyo okukhanya ukuthi kulodaba abaxoxisana ngalo phambi kwabo kukhona amatafula avalwe ngamalembu njalo phezulu kwamatafula lawa kukhona izigumbu zamanzi okutsengisa ukuthi bayanatha.

Kukhona abantu abahleziyo, njalo kukhona abanye abamileyo. Kukhanya ukuthi basemkhankasweni. Abamileyo kukhanya bethwele umakhala ekhukhwini, kukhanya ukuthi bathatha amapikitsha ngabo. Njalo kukhona izigubhu zamanzi phambi kwabantu.

Itafula evalwe ngelembu elimnyama njalo kukhona izitulo lazo ezivalwe ngelembu elimnyama. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinenginengi ezitshiyeneyo njalo kukhona amaphepha anamathiseliweyo abhaliweyo phezulu lapha. Emuva kukhona ilembu elinkulu elimhlophe.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi basemkhankasweni, phambili kukhona omama ababili abakhanya bejabule kakhulu bakhanya ukuthi bayagida omunye eseze ephakamise izandla emoyeni.

Kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla. Ngakho omama bayapheka baqede bebesebesipha abantwana ukudla. Kuqakathekile ukuthi abantwana bedle, khona bezakhula beqinile njalo belemizimba ehlanzekileyo.

Umama oleleyo, umama lowu unqunu phezulu ukhanya emunyisa umntwana omncane, umntwana lowu ungabe eqeda kubelethwa balele embhedeni wesibhedlela.

Abantu ababili abamileyo, owesilisa kanye lowesifazana. Owesilisa uthwele umntwana omncane njalo kukhanya ukuthi kungaba yindoda lomfazi. Ngemuva kwabo kukhona njalo ogqoke isikipa esimhlophe omileyo. Kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abantu ababili abahleziyo kukhanya ukuthi bayaxoxa, kukhona owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe, njalo kukhanya efuna ukubamba umfana ohleziyo ihlombe ngesandla. Ngemuva kukhona izigodo ezikhanyayo lezihlahla eziluhlaza.

Umuntu wesifazana obambe isisu sakhe . Lumuntu uzithwele , njalo ugqoke isikhipha esilombala omhlophe phezulu . esandleni ugqoke indandatho okukhanya ukuthi ngumuntu otshadileyo.

Abantu ababili abesilisa omunye ugonile ophambi kwakhe, njalo bonke bagqoke okumnyama phezulu. Omunye ugqoke isikipa esilombala omnyama omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe lokumnyama. Kukhanya behlekelela njalo bakhangelene.

Amaphilisi alombala olithanga njalo amanye kukhanya ukuthi asenathiwe. Kukhona njalo amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi ayatshiyana kodwa njalo amanye ayabe emancane kodwa alapha ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Abantu abayenza ezemidlalo etshiyeneyo kumbe abagijimayo, kuqakathekile ukuthi behambe ejimu . Zikhona insimbi abafika bazisebenzise bejime ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. Njalo abantu abanjalo abangombukubanjwa nje ngumkhuhlane mahlayana.

Abantu abanengi abayabe belimele emncintiswaneni etshiyeneyo bayahanjiswa esibhedlela. Ukhona umtshina omkhulu ulombala omhlophe. Bayafika bengeniswe kulowomtshina behlolwa ukuthi balimele okungakanani.

Owesilisa ogqoke isikipa uthwele ibhola esandleni ibhola leli libhaliwe ngokumnyama njalo ukhanya engumuntu ongabe ethanda ukudlala ibhola njalo ubukeka eqinile ukutshengisele ukuthi uyajima.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kumele behlale bezivoxavoxa emzimbeni, ukuze umzimba uhlale uqinile. Njalo abanye bayahamba ejimu besiyajima ukuze imizimba yabo iqine.

Umuntu okhanya ukuthi ubegijima, usequthile ubambe idolo lakhe okukhanya ukuthi engabe eselimele. Ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama ngaphansi elifitshane. Enyaweni njalo ugqoke amathenesi amncedisa ukuthi egijime kuhle.

Kujayelekile ukuthi nxa kulemcintiswano, abantu bedlala ibhola kumbe begijima. Kukhona abantu abandise ukulimala. Kuqakathekile ukuthi bemhambise esibhedlela ayethola usizo kusasemasinyane.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bayandise ukulimala ngako kumele begijimele esibhedlela ukuze beyethole uncedo. Kukhona odokotela abazafika bebayelule lapho abalimale khona.

umuntu wesifazana okhanyayo ukuthi engabeqeda kugijima ugaxe ithawulo entanyeni ithawulo leli lilombala omhlophe njalo kukhanya ethwele isigubhu enatha amanzi okutshengisela ukuthi usewomile

Abantu abahleziyo, abagqoke okumhlophe, njalo kukhona umama ofake ibhanti phezu kwesigqoko, elilombala omnyama. Phambi kwakhe kukhona ilephuthophu kukhanya eyisebenzisa elombala omnyama.

Ikaboti elombala omhlophe. Phezulu kukhona ikompuyuta lembodlela lezinye izinto ezitshiyeneyo. Eceleni kukhona inqola ehamba ngabantu abagogekileyo.

Abantu ababili abesilisa abahleziyo omunye ukhanya ehlekelela njalo eceleni kwakhe omunye uthwele umakhala ekhukhwini esandleni kukhanya ukuthi uyamsebenzisa lowu oseceleni ukhangele.

Amathulusi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngoDokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulani kukhona ithulusi ehlola umzimba womuntu ukuthi utshisa okungakanani kukhona njalo ejekiseni kukhona umtshina wokuhlola i BP.

Umuntu ukhanya elele njalo eceleni kwakhe kukhona umtshina omkhulu olombala omhlophe okhanya ulayithiwe okutshengisela ukuthi uyasetshenziswa ngemuva njalo kukhona umbala omhlophe okhanyayo

Isihlahlakazana esilamahlamvu amade aluhlaza esimileyo endaweni egcwele amatshe. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa ikakhulu abayabe begula belezilonda befike behlikihlele esilondeni ngamahlamvu lawa bayaphila ngokuphangisa.

Izihlahlakazana ezisegangeni ezinye zilamaluba alithanga, kukhona njalo ezinye eziyabe zilamaluba amhlophe. Egangeni lapha kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu. Abantu bayahamba egangeni besiyadinga izithelo lezo ziyaqinisa imizimba yabo.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi silusizo kakhulu empilweni zabantu. Abantu abahlala emakhaya abakukhulumi bayazilapha ngezihlahla lezi behamba besiyazidingela zona egangeni. Abantu abasemadolobheni bathwele nzima ngokuthenga amaphilisi.

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezisegangeni. Ezinengi, ezitshiyeneyo. Abanye njalo bayaxoza amaxolo ezihlahla, besiyazelapha. Abanye njalo bayathatha impande. Abanye bethathe amahlamvu.

Egangeni kugcwele izihlahla ezilamahlamvu, amahlamvu aluhlaza njalo zikhona ezinye izihlahla ezikhula zibe zinkulu ezinye njalo ziyanaba phansi. Izihlahla zonke lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Abantu bayazelapha ngezihlahla lezi nxa begula.

Egangeni sithola izinto ezinengi kukhona izihlahla ezinkulu kukhona izihlahlakazana ezikhula zinaba kukhona njalo umumbu omilayo egangeni konke lokhu kulosizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo

Abantu bakulezinsuku abasakwazi ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni kudala okhokho bethu babesebenzisa izihlahla lezi ukuziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho asibuyeleni endulo siyesebenzisa izihlahla zesintu ukuze imizimba yethu ihlale iqinile

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza, esinabileyo phansi. Kukhanya simile endaweni egcwele amatshe. Isihlahlakazana lesi abanye bayabuya bezosiquphuna befuna impande, besiyazilapha ngkhaya.

Isihlahla esimila endaweni egcwele amatshe, isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu aluhlaza. Abantu bayabuya bezoquphuna isihlahla lesi befuna ukusebenzisa impande, abanye njalo ngabathatha amahlamvu besiyazelapha ngekhaya.

Egangeni kumila izinto ezinengi, kukhona lotshani obuluhlaza lezigojana ezigcwele phansi kukhona njalo isihlahla esimilileyo esilamahlamvu alihlaza amakhulu isihlahla lesi sesingabe siyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni

Izihlahla zemvelo ziyelapha. Izihlahla zemvelo zilosizo kakhulu empilweni zabantu. Imithi yesintu abantu abazelapha ngayo eminengi bayithatha ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Izigubhu ezinengi ezifakwephakathi kwekhadibhokisi. Izighubhu lezi zilombala olithanga, zibhaliwe njalo, zafanekiswa okuluhluza okutshengisela ukuthi umuthi ophakathi ngumuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Isigubhu esilombala olithanga, esilesivalo esibomvu. Isigubhu lesi sibhaliwe ngamabala abomvu. Singabe sibhalwe umuthi ophakathi. Abantu kuqakathekile ukuthi beqale bebale. Bengakasebenzisi umuthi ophakathi, njalo kukhanya kulomuthi wesintu phakathi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye zilamhlamvu amancane ezinye zilamahlamvu amakhulu. Izihlahla esizithola egangeni ziqakathekile kakhulu ngoba abantu bayazisebenzisa nxa begula ngekhaya. Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezisegangeni.

Izihlahla zemvelo ziyelapha njalo zilusizo empilweni zabantu. Imithi eminengi abantu abahamba beyi thengisa. Kumbe izinyanga ezilapha ngayo abantu bayithatha egangeni. Ezihlahleni ezigcweleyo ezitshiyeneyo.

Amahlamvu amakhulu, amade, aluhlaza. Amahlamvu lawa angabe eselapha eminye imikhuhlane emzimbeni. Okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi elapha wuphi umkhuhlane, nxa umuntu egula.

Emadolobheni kukhona indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu. Imithi leyi iyabe iminengi. Isifakwe emagabheni, atshiyeneyo. Abantu bayahamba, besiyathenga.

Imithi yesintu eminengi, kukhona imithi eyabe isetshenziswa iyizigojwana, njalo eminye iyagigwa ibeyimithi yempuphu ifakwe emagabheni amanengi atshiyeneyo ukuze abantu nxa bebuya, kwesinye isikhathi iyacutshwa. Kuyangokuthi uyabe ufuna onganani umuthi.

Ukhona umuthi wesintu osetshenziswa ngabantu abahlutshwa ngumgogodla. Umuthi lowu uyabe ufakwe phakathi kwezigubhu ezimhlophe kwezinye izikhathi uyabe usemagabheni. Abantu abagijime baethole usizo kusase masinyane.

Ibhokisi elilombala omhlophe khanye lolithanga eceleni. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala aluhlaza njalo kukhona umfanekiso ofanekisewo ebhokisini leli okukhanya ukuthi umuthi ophakathi ngumuthi wesintu.

Umuntu omileyo ebambe isihlahlakazana esilombala oluhlaza eselamaluba okukhanya ukuthi uthatha amahlamvu esihlahlakazana lesi esiya zelapha ngekhaya .

Imithi yesintu esifakwe emagabheni atshiyeneyo, amanye alezivalo ezibomvu, amanye alezivalo ezilithanga njalo eminye ikhanya ifakwe emabhodleleni amanengi okutshengisela ukuthi iyathengiswa imithi leyi.

Imithi yesintu iyatshiyana. Kukhona abanye abayigigayo beyisebenzise iyimpuphu njalo eminye iyasetshenziswa iyizigodogodo nxa sebeyiwomisile. Minengi imithi leyi njalo iyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni.

Abantu kulezinsuku sebehlakaniphe kakhulu. Sebehamba egangeni besiyathatha amahlamvu ezihlahla bebuye behlanganise lemithi yezikhiwa beyenze amafutha okugcoba abayabe bewafake phakathi kwe tshubhu. Kwezinye izikhathi bayathengisa amatshubhu lawa abantu bethenge begcobe abalezikhumba eziphuma abaqhubu.

Imithi yesintu iyelapha izifo ezinengi emzimbeni njalo imithi leyi ifakwe phakathi kwemiganu eminengi etshiyeneyo. Imithi leyi iyatshiyana okutshengisa ukuthi ilapha izinto ezitshiyeneyo. Eminye iyizigodogodo.

Imithi yesintu isihlanganiswa leminye imithi yesikhiwa beyenze amafutha okugcoba. Ikakhulu abantu abalunywayo esikhumbeni kumbe abaphuma amaqubu, bangagcoba imithi leyi ephakathi kwamatshubhu.

Amabhokisi alombala oluhlaza kanye lamhlophe abhalwe ngamabala amnyama laluhlaza, kukhona izigubhu ezimbili ezilombala olithanga lazo zibhaliwe ngamabala amnyama zilomfanekiso oluhlaza.

Igabha elilombala omhlophe, lilesivalo esimhlophe linamathiselwe iphetshana elibhaliweyo. Kubhaliwe ukuthi amaphilisi aphakathi ayabe emangaki, laphinda labhalwa lebizo lamaphilisi lawa lemilayezo ukuthi asetshenziswa njani.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla abantu abazisebenzisa nxa begula. Abanye bayathatha impande abanye njalo bayathatha amahlamvu yikho lapho esithola khona imithi yesintu ezihlahleni ezisegangeni.

Abantu bayathatha imithi yesintu eyinye eyabe ingamanzi beyithele phakathi kwezigubhu. Bayathela phakathi kwesigubhu esikhulu, esilombala olithanga, esibhaliweyo ngamabala abomvu.

Abantu abakhwehlelayo ngekhaya abathwali nzima ukuzelapha bayathatha amahlamvu bahlanganise le galikhi kumbe lejinja bekufake embizeni bekubilise, besebenatha umsobho

Imbhodlela ekhanyiselayo ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi, ilesivalo esimhlophe njalo inamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama, abantu kumele beqale bebale bezwe ukuthi umuthi usebenza njani.

Ibhokisi elilombala omhlophe elikhanya ukuthi lingabe lilamapilisi phakathi njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama. Libhaliwe lokuthi amapilisi aphakathi ayabe emangaki.

Isihlahlakazana egangeni esilamaluba alithanga njalo isihlahlakazana lesi singaba luncedo empilweni yomunye umuntu nxa egula. Okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi silapha uphi umkhuhlane emzimbeni.

Kukhona ukudla kwesintu okuyakha imizimba njalo okunye kuyavikela umuntu emikhuhlaneni eminengi. Ukudla lokhu kungabe kuqoqela amazambane kumbe indlubu kumbe amabhanana. Kuqakathekile ukuthi abantu behlala bekudla.

Imithi yesintu abanye sebeyi faka emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe elombala omhlophe Kanye lolithanga. Njalo ayabe ebhaliwe ngamabala aluhlaza.

Abantu abanengi abakhanya engani basemasimini. Kukhona abagqoke izikipa ezimhlophe phezulu njalo kukhona abanye abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe elikhanya libhaliwe liyabe libhalwe bizo lamaphilisi aphakathi kwezinye izikhathi lezixhwayiso zokuthi asetshenziswa njani ilesivalo esimhlophe.

Izihlahla ezinengi egangeni zilamahlamvu aluhlaza njalo ezinye ziyabe zilamaluba alithanga. Amahlamvu lawa abantu bayawathatha befike bewafake elangeni ewome bebesebewagiga abeyimpuphu belaphe eminye imikhuhlane emzimbeni.

Abantu abanengi abahlala bekhala ngezisu ezibuhlungu, kuqakathekile ukuthi bethathe i onyeni, beyisikelele, beyibhoyile, bebesebenatha umsobho. Uyalapha kakhulu abantu abahlutshwa yisisu

Eminye imithi yesintu iyabe iyizigojwana, njalo. abantu bayayifaka phakarhi kwegabha elikhulu. Bethele amanzi. Behlale kumbe insuku ezintathu. Bethi sebenatha. Kuyelapha eminye imikhuhlane, emzimbeni.

Izihlahla egangeni ziluhlaza tshoko! Okukhanya ukuthi izulu liyana, njalo yiso isikhathi esihle esokugebha izihlahla. Kulabo abayabe befuna impande zezihlahla, besiyazelapha.

Umuntu okhanya ebambe amahlamvu aluhlaza abekwe phezulu kwetafula. Umuntu kukhanya ukuthi engabe evela egangeni ukuyadinga amahlamvu lawa ebuya ezozelapha umkhuhlane emzimbeni.

Egangeni kulapho esithola khona izihlahlakazana ezitshiyeneyo. Abantu abahamba besiyathatha impande kumbe amahlamvu besiyayenza imithi yesintu, bayagiga amahlamvu abe yimpuphu njalo bewomise impande kwesinyi isikhathi bezigige.

Imithi yesintu eminengi eminye iba yizigojwana abantu bayisebenzisa injalo. Njalo eminye bayayigiga beyisesethe ibe yimpuphu. Imithi yonke leyi iloncedo empilweni zabantu.

Umfanekiso wezihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu amancane aluhlaza izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu kukhona izifo ezilatshwa yizihlahlakazana lezi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Kukhona njalo isihlahlakazana esibizwa kuthiwa licena. Sitholakala egangeni, izikhathi ezinengi. Sifakwa emanzini anathwa zinkukhu. Kwesinye isikhathi bayafaka emuntwini oyabe elesilonda. Siyelapha.

Egangeni kulotshani obuluhlaza kanye lezihlahla eziluhlaza okukhanya ukuthi izulu liyana njalo abakwaziyo bathi yiso isikhathi esihle esokuyagebha izihlahla nxa abantu befuna ukuzelapha ngoba phansi kuyabe kumanzi.

Ezinye izihlahlakazana ezimila egangeni, zilamaluba amhlophe, ezinye njalo ziyabe zilamaluba abomvu kumbe alithanga. Zonke izihlahlakazana lezi ziluncedo empilweni zabantu. Ziyelapha eminye imikhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Kukhona izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza amakhulu. Izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu ebantwini abagulayo. Ziyelapha eminye imikhuhlani.

Abantu bakathesi abasakwazi ukuqakatheka kwemithi yesintu. Kudala abantu babephila ngemithi yesintu. Babengahambi esibhedlela nxa begula. Babezilapha ngemithi leyo, beyithola ezihlahleni ezitshiyeneyo ezisegangeni.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu, amahlamvu lawa abanye abantu bayawasebenzisa nxa begula, bayazelapha ngawo. Ngakho izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ziqakathekile empilweni yabantu, ziyasindisa impilo zabantu.

Amanzi agcwele edamu okukhanya ukuthi izulu belisina .Njalo amanzi lawa abukeka engahlanzekanga .Eceleni kukhona izihlahla ezimilileyo abantu bayabuya bethatha amahlamvu ezihlahla lezi besiyazelapha ngekhaya.

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi utshone usiya egangeni usiyazidinga. Ziyamila duzane lemakhaya, ngakho abantu abathwali inzima nxa besiyadinga impande kumbe amahlamvu, befuna ukuziyelapha

Isihlahlakazana esimile egangeni sikhanya silabantwana abantu bayabuya bezothatha abantwana besihlahlakazana lesi besiyakudla ngekhaya. Siyaqinisa umzimba njalo siyelapha eminye imkhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla zemvelo zilosizo kakhulu njalo nxa usiyazaidinga kumbe usiyazigebha akulamali oyikhiphayo, yizihlahla ezadalwa ngumlimu azilamnikazi ngakho abantu yikho bethanda ukuzilapha ngalezi izhlahla nxa begula

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza abanye bayabuya bethathe amahlamvu lawa abanye njalo bayabe besiquphune isihlahlakaza lesi befike ekhaya besifake embizeni besibilise bebesenatha umsobho.

Isihlahlakazana esilamaluba alithanga. Njalo silamahlamvu amancane. lzihlahla zonke sizithola egangeni. Zilusizo empilweni zabantu. Ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Isihlahlakazana esimile eceleni komduli esilamahlamvu amancane aluhlaza. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha eminye yezifo emzimbeni kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi silapha yiphi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi sidle ukudla kwesintu ngoba kuyaqinisa imizimba njalo kuyasivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Ukudla lokhu kungabe kugoqela amathangabkumbe lama-carrots.

Isihlahla esimile duzane komduli. Isihlahla lesi silamahlamvu amancane njalo singaba lusizo kwezinye izikhathi. Abantu abakwazi ukuthi siyelaphani, bayabuya bezosithatha besiya sisebenzisa nxa kukhona esegula.

Umfanekiso wezihlahla kukhona isihlahla ezilamaluba alithanga njalo ezinye izihlahla zilamahlamvu aluhlaza konke lokhu kulusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo kuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu aluhlaza umuntu ekhanya ewabambile okutshengisela ukuthi uvela wadinga egangeni, sebuya ukuzozilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantu besebenzise imithi yesintu nxa begula.

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi siye egangeni endaweni ekhatshana sisiya zidinga. Zikhona ezinye izihlahla ezimila duzane lemakhaya. Kukhona isihlahla esimile duzane komduli. Isihlahla lesi singabe siselapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Izibhedlela kudala zazikhatshana. Abantu ikakhulu abahlala emakhaya babengahambi ezibhedlela, babephila ngemithi yesintu ababeyithola egangeni, begebha izihlahla ezitshiyeneyo beziyelaphe.

Umganu okhanya ulehlamvu phakathi njalo kukhona amalemoni. Eceleni kukhona i ginger le garlic, lamahlamvu amanye akhanya ukuthi asewoma. Lokhu kuyanceda kakhulu emuntwini okhwehlelayo engakubilisa akunathe.

Ukudla okufana lamacarrots kumbe ithanga. Kuqakathekile ukuthi abantu bedle ukudla lokhu ngoba kuyenza umzimba uqine. Kuyanika amandla njalo kuyavikela eminye imikhuhlane.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi. Kukhona izihlahla, ezikhula zibezinkulu! Njalo zithele izithelo ezidliwa ngabantu,. Ezinye njalo izihlahla zilezithelo ezingadliwayo. Izithelo lezi ziyayenza imizimba yabantu ihlale iqinile.

Abantu abanengi abayazi imithi ikakhulu izinyanga kumbe izangoma, ziyakwazi isikhathi sokuhamba egangeni zisiyagebha imithi. Kukhona ezinye izihlahla ezihlonitshwayo ezingaphongukubanjwa loba lasiphi isikhathi. Ngako abanye bayakwanisa ukuhamba ekuseni ilanga lingakaphumi besiyagebha lezo izihlahla.

Imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni ezitholakala egangeni, iluncedo kakhulu ngoba iyelapha eminye imikhuhlane eminengi emzimbeni.

Imithi eminengi eyelapha abantu, eyesintu, siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezitshiyeneyo. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla lesi siyelapha umkhuhlane onje.

Izihlahla kazana ezincane ezilamahlamvu amancane aluhlaza njalo zitshiyene izihlahla kazana lezi ezinye ezilamahlamvu amakhulu zonke ziloncedo ezingabe ziselapha eminye imikhuhlane emzimbeni

Egangeni kulapho esithola khona izihlahla ezinengi njalo imithi yesintu eyabe isicholiwe iyimpuphu iyabe ivele ezihlahleni lezi ezisegangeni. Abanye bayabe besebenzise amahlamvu abanye besebenzise impande zezihlahla kumbe amaxolo.

Isihlahlakazana esikhanya sizele abantwana kukhona abantwana abalombala oluhlaza kanye lokulithanga isihlahlakazana lesi singabe silusizo kwezinye indawo siselapha eminye yezifo emizimbeni kumbe abantwana laba ungabadla lakho uyathola usizo.

Izihlahla ezigcwele egangeni, ezinye zilamaluba alithanga. Ezinye njalo izihlahla ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu. Izithelo lezi abantu bengazidla ziyenza umzimba uqine, njalo ziyavikela abantu kweminye imikhuhlane etshiyeneyo.